Hirya yo kwa muramukazanje hari uruzi runini ruteyemwo ivyatsi vyinshi arivyo bita imigazo, ku mpande har'amazu menshi arukikiye .

Nari ntashe muhira, mpura mw'ibarabara n'inka zitatu, hanyuma ishuri iri kumwe n'akanyana kayo, hakabamwo n'impfizi inyuma yazo. Ku ruhande hari hariho umurima uteyemwo ibigori vyinshi n'ivyatsi vyinshi ku ruhande.

Navyutse mu gitondo nsanga Mama ariko araragira impene zibiri mu ruhongore, yambaye igitenge gifise ibara risa n'icatsi n'ishati rifise ibara risa n'umutuku.

Mpuye n' abana na nyina wabo mwi barabara ry' ikaburimbo bikoreye inkwi zo gucana bagendera kumurongo barateye igomwe cane ntiworaba.

Mukuru wa Data wacu afise inka nziza ivyibushe, ifise ibara risa n’ivu . Ku ruhande hariho ivyatsi irishirizaho hakaba hariho n’ibiti ku mpande biyikikuje n’umwungere wayo.

Mpuye n'umuntu mw'ibarabara w'igitsina gore afise mu biganza vyiwe imiti arivyo:ibinini n'umuti wo gushira mu rushinge, yambaye n'umupira w'amaboko maremare.

Igiterwa kiriko k'irama gifise ibara ry'icatsi kibisi, n'amababi abiri giteretswe mw'ifumbire gihagatiye n'utubuye twera.

Nagiye mugatondo kuvoma m’umwonga nsanga Hariho umuntu avyibushe yicaye k'ubwato yariyambaye agapira gafise amabara abiri harimwo ibara ryera n'iryumuhondo hirya yiwe Hariyo ishamba n'ivyatsi vynshi.

Nciye munzira irimwo umirima n'imyagazi ibiri n'inyana imwe biriko birarisha kumpande hariho inzu y'amabati hirya yaho hari umurima w'ibigori vyumye kuruhande hakaba hariho n'ibiti.

Nciye hakurya y' muhira nsanga hariho y'umufuko muremure utekeyemwo ibintu, hirya yaho hariho umugufi, ku mpande hariho ikinga, ku ruhande rw'iyo kinga hari hariho amabuye, hirya y'ayo mabuye hari hariho umurima w'ibigori.

Nciye mumurima uri hakurya y' iwacu nsanga harimwo umuntu w' igitsina gore yambaye impuzu zifise ibara ry' icatsi kibisi atsivye kumutwe kuruhande gwiwe hariho ishamba ry' ibiti.

Muhira iwacu dutunze inka nyinshi harimwo imwe irwaye, twahamagaye umuganga w'ibitunrwa ngo ayisuzume arabe ico yoba yabaye, ku ruhande yaho tukaba dufiseho akajwayi bateyeho.

Mu rugo iwacu i muhira turatunze inka nyinshi muri zo harimwo iyirwaye ifise amabara abiri iryera niry'irabura, haje umusuzumyi w'ibitungwa kuko ngo arabe ico yabaye aheze ayitere umuti.

Hirya yo muhira hari urihongore gw' inka zinanutse cane hakaba hari abana babiri baziragiye b'igitsina gabo kumpande hakaba hateyeho ibiti hakaba hariho n' uruja n' uruza gw' abantu.

Iruhande yo muhira hari inkende ifise amabara abiri ayera n'ayirabura kuruhande yaho harimwo igiti ikaba isutamye ifise n'amaso atukura n'amatwi yirabura no mumaso hirabura